Inka ziri muruhongore ziriko zirarya ubwatsi, inka ningira kamaro m'ubuzima bwacu bwaburi munsi, kuko inka zitanga umwavu wifashishwa mu burimyi bigatuma umwimbu wiyongera wibiterwa bitandukanye, inka Kandi zitanga amata yifashishwa mu bintu vyinshi bigiye bitandukanye aho abantu banywa bakagira amagara meza.

Umurima uteyemwo inanasi kandi inanasi ni ngirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko inanasi ifatwa nk'icamwa gikunzwe n'abantu benshi cane kigatuma abantu bacifashisha nk'imfungurwa rya buri munsi.

Imbata ziri musi y'igiti zirimwo ziranobagura, imbata zitanga umwimbu utandukanye, harimwo amagi, umwavu, wifashishwa mu burimyi kugira ngo umwimbu uturuka ku burimyi wiyongere.

Amafi ari kurutaro ruriho amababi asa n'icatsi kibisi amafi ni ngira kamaro ku magara y'abantu kuko atuma abantu birinda ingwara nyinshi zigiye zitandukanye nk'akarorero bwashi .

Impene ziri munsi y'igiti, impene ni ngira kamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko impene zitanga umwavu wifashishwa mu burimyi kugira ngo umwimbu wiyongere impene kandi zishobora no gutanga umwimbu w'amata abantu bashobora kunywa hanyuma bakagira amagara meza.

Umugore ari mu murima yagiye kwimbura amashu, kandi amashu n'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri musi, kuko yongera amajambere y'igihugu bivanye n' ukuntu abantu kenshi bagura ayo mashu kugira ngo bayarye mu miryango yabo.

Ibigori biri mu murima bitarera bisa nicatsi kibisi ibigori ningira akamaro mu buzima bwacu bwa buri musi, kuko ibigori biribwa n'abantu benshi batandukanyi bakabirya vyokeje canke bakabiryamwo ubugari ibigori bituma iterambere ryiyongera ry'igihugu, kuko bigurwa amafaranga menshi iyovya basohotse.

Ingurube ziri mukiraro abantu baje kuzisuzuma, ingurube n'ingirakamaro kumibereho y'abantu ya buri munsi kuko zitanga inyama zigatanga umwavu wifashishwa muburimyi.

Intama ziri mw'ishamba ririmwo ivyatsi n'ibiti, intama ni ngirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko intama zitanga umwavu ufashishwa mu burimyi kandi intama zigatanga inyama aho dusanga abantu benshi barateye imbere kubera umwimbu uva ku ntama, harimwo inyama n'umwavu.

Umurima uteyemwo ibihoke, kandi ibihoke ni ngera akamaro mu buzima bwacu bwa buri musi, kuko bihingurwamwo ibintu vyinshi bigiye bitandukanye harimwo amakoto aribwa n'abantu benshi batandukanye mu nce zitandukanye bityo bigatuma igihoke canke ibihoke bigira umumaro ukomeyewo mwitarambere ry'igihugu.

Umurima uteyemwo ibiharage, kandi ibiharage ni ingerakamaro mu buzima bwacu bwa buri musi, kuko dusanga ibiharage biribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye imiryango itandukanye dugasanga ibiharage bisohoka n'igihugu bikinjiza amafaranga atandukanye avuye mu bihugu bitandukanye bityo majambere y'igihugu agatera imbere.

Umwimbu w'ibiharage, umuceri, ibigori; n'umwimbu mwiza cane kuko uteza imbere igihugu. Abantu benshi bakunze kuvyifashisha mu miryango itandukanye nk'ibiribwa vya buri munsi. Akenshi binasohoka igihugu bigatuma abantu benshi bakira amafaranga menshi, birkyo bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Umvubu iri mu murima yasamye ;imvubu ni igikoko kiba mu nzuzi, n'ibiyaga aho dusanga gikunda kuva mu mazi kikaja mu mirima y'abantu kikonona ibiterwa, bigatuma umwimbu w'abarimyi ugabanuka cane bityo bigatuma amajambere yabo adatera imbere.

Kuri iyi foto hari ibiti vy'imigano amabuye menshi inkende zibiri akapa gasa n'icatsi kibisi kamanitse ku giti c'umugano cumye ndetse n'ibindi vyatsi bindi bitandukanye